33 879 30 82 numéro bii ma leen jox nii <inhales> numéro la boo xam ne saa su ne mën ngeen ci woote bu ngeen amee ay laaj ngeen bàyyi ci laaj boobu <inhales> laaj yooyu ngeen di laaj même bu fekkee ni émission amul ci rajo bi laa wax de comme tay émission bi bu jeexee nii ba keroog émission bi di amaat <inhales> mën ngeen di woote ci numéro boobu di bàyyi seen i laajte laaj yooyu dinañu ko jël <noise> émission day ñëw ñu tànn ci ay laaj yoo xamante ne dañu koy teg ñépp dégg ne ah diw kat moo laajoon lii <inhales> su ko defee moo xam muy Ibrahima wala Jalle ñu tontu ko en direct ngeen koy di <hesitation> dégg mooy tax numéro bi am na solo <inhales> 33 la <hesitation> 33 la 879 30 82 voilà Ibrahima defenaa ni <hesitation> li ñu dese ci ci ci ci waxtu bariwul

<inhales> mais tay tay tay actuellement digante bi ñu créé Fapal ak léegi <inhales> nii yow en tant que tachnicien ndax gis nga ni <hesitation> ci wàllu mbay mi <inhales> mu ngi am évolution
ha waaw loolu moom leer na <hesitation> tay jii bu ñu waxantee rekk ñun en tout cas si zone yi ñu moom bu ñu waxantee tay jiwu bu baax
waaw
ci wàllu ñebe ndax nañu fàttaliku ci contexte bi ñu créé Fapal

muy nit yoo xam ne ni mooy nouvelle politique agricole ak nouvelle politique industrielle baykat bi nee na ma kon léegi man fan laay jëlee ti jiwu fan laay jëlatee engrais fan laay jëleetee semence ñoom nañu créé wu jéem a boole suñu doole wut ku li ñu am ñu koy def buñu amee ku ñu jàppale ñu dem <hesitation> mën a amaat semence mën a amaat engrais mën a amaat <hesitation> ay machines ki ki boobu booy xool nag si jamono boobu ba léegi mi ngi ligéey ci wàll woowu te fexe na ba jiwu baax fexe ba lu mel ne que ñebe bi même jiwu baax bu dee jiwu baax bi mu fexe ba ay baykatam jot ci

pakaaw bii <noise> genre ñebe boobu gis nañu ne bokk nañu kuréel yi ko fi njëkk a dugal

gerte itam la même chose ah moo xam ci fleur 11 bi la <noise> moo xam ci <hesitation> * 436 la gerte yooyu yépp tay jii <hesitation> Fapal fexe na ba dugal ko ci ci ci ci zone bi te comme ni ma la ko waxee nii moom la fas yéenewaat tay jii doo dégg bariwul <noise> ndax Etat <hesitation> li mu mën mooy créé ay yombal <noise> ci loolu nag ci la Fa prise de conscience bi am <inhales> ren ren naka lañuy ban stratégie lañuy jël ban pexe lañuy jël pour que ñu teg bennn chaine boo xam ne nii rupture <noise> ci ñebe bi kii bi du baax feeg book Etat bi nga xam ne ni moom mooy gëstu di génne lu bees moom dina dina ci <hesitation> dina dina dina ko def

l' autre aspect c' est par rapport à un ci <hesitation> ci benn kii bi mooy fexe ba <noise> comme ni ko Jalle waxee léegi nit ñi mën a jot ci ci ci ci ci ci matériel <coughs> agricole looloo tax mu teg unité boo xam ne nii unité boobu day day dimbali baykat yi pour mën a defar matériel agricole waaye mën ko itam aussi réparé mën koo defar xam ne xam ne bu nawet bi jotee <inhales> balaa nawet bee jot nge mën a nga mën a prépa <hesitation> réparé say say machines ba doo am jafe-jafe si biir wàll boobu <inhales> te comme ni nga ko waxee ku nekk membre Fapal <inhales> soo ñëwee waxtaan ak gérant ba fa nekk disponible na ah <hesitation> ci disposition matériel agri bokkul ak loo xam ne ni moom Fapal ci programmes yi muy am ak projets yi muy am <noise> moom lay jël di ko mettre à la ci nit ñi disposi <noise> seen disposition gratuitement

comme ni nga ko waxee léegi beral ci <hesitation> loxo nag la jigéen ñi ndax 11 yi <hesitation> 11 yooyu yépp 6 yi ay jigéen la

te mënuñu wax tam performance agricole te waxuñu commercialisation <inhales> moo tax Fapal aussi tam day jàppale ay baykatam <inhales> ne bu ngeen kiiyee ba pare dana ci jënd ci gerte ga gerte ga jëndoon na ci 200 <hesitation> 30 tonnes yoo xam ne dan koo jënd

ñaare bu prix marché bi nekkee 300 en général Fapal 350 lay lay jëndee voilà
<hesitation> ci wàllu formation <inhales> sànq dégg naa ci seen i wax ngeen ne ren <hesitation> engrais bi xëy na te loolu dafa am rupture peut être au niveau mondial mais est ce que tamit <hesitation> yéen en tant que technicien xam nga <hesitation> local xaw ma nu ngeen koy defaree <inhales> amul nu ngeen i créé seen engrais bopp
waaw % exactement

voilà
<noise> 88 fausses compostières yooyu
waaw
ñu def ko ci kër ci baykat yi mais dès fois <hesitation> ñun baykat yi ñun ñoo am suñu jafe-jafe bopp ndax bu fekkee wutal nañu la ab foos boo xam ne danga caa war a def lépp loo xam ne mooy mbalitu kër gi
waaw
lépp loo xam ne mooy <hesitation> kii la nga fas yéene koo defar ba mu baax
waaw
nga def ko ci <hesitation> ci tool yi dina am solo ren jii on a eu 30 53 tonnes au niveau de la commune

en engrais organique
waaw
actuellement
waaw
10 saag a fa des te 10 saag ya <hesitation> comman def nañu commande ba <inhales> te xamuñu ne bien bien que kii la
<hesitation> <hesitation> Jalle waaw
ci ci ci sa biir kër

waaw
<hesitation> ci ci ci ci fan yii ak <hesitation> relai yi

mooy gën a mooy gën a ñor kon nag comme li nga wax mooy baykat yi problème engrais waratuñu mën a posé

li ñuy def ci <hesitation> ci nefere yooyu yépp mën nañu koo defaral suñu bopp def ko ci tool yi te moo gën si ñun gën sii suñu wérgu yaram gën ci <hesitation>

engrais kii lay jariñ <hesitation> gañcax gi lay jariñ waaye jariñul suuf si dara li muy jariñ suuf si rekk mooy yokk ko moo gañcax gi rekk lay lay dimbali bu dee engrais bi bu dee engrais organ bi nag
d' accord Jalle dafa nga ne am na loo waa

dëgg la <hesitation> am na ku nekk ci ligne bi <noise> ci 33 967 43 00 allo salaamalekum <noise> allo salaamalekum
maalekum salaam Amady Ba
ah jigéen ñi ñëw nañu nag <laughs> waaw <noise>
amady gëj naa laa gis
maa ngi nii kooku
Fatou Seck Kelle Gueye Taravo Kelle
ah <laughs> Fatou Seck noo def
bokk ci unité: fra transformation : fra Kelle Gueye
ndeysaan ndeysaan ñu ngi lay ziar bu baax
ñoo ngi nuyu suñu présidente Jalle Ndiaye di nuyu Ibrahima Diop mi mu bokkal nekk foofu ñun waa unité bi ñépp nag ñoo ngi nuyu Jalle ak Ibrahima di leen sant
maasàllaa
di leen ñaanal gudd fan gu ànd ak wér <noise> di ñaanal yal na Yàlla barkeel seen ligéey di ñaanal nag Moussa ñdiaye président Fapal <noise> ndax maasàllaa ku ñeme njaboot la ku mën a jiite askan wi <noise> ku lu bëgg lu baax nag ñun wax dëgg Yàlla maasàllaa jaaxlewuñu dara ndax ñu ngi ñuy dimbali si wàllu jiwu yi <noise> ñu ngi ñuy dimbale ci wàllu formation yi wax dëgg Yàlla ñoo ngi nii ci unité bi loolu Jalle wax rekk ñoo ngi ligéey ci <hesitation> ñebe bi ñoo ngi ligéey ci maïs bi ñoo ngi ci <hesitation> maasàllaa mil bi kon ñun moom Jalle Ndiaye wax dëgg Yàlla amuñu fayu waa Fapal waaye ñun itam amuñu fayam ñoo ngi koy ñaanal gudd fan ak wér di la ko ñaanal yow Amady Ba waa unité bi yépp nag ñu ngi leen di jaajëfal Jalle ak Ibrahima

ku lim juum
d' accord <noise> voilà en tout cas ñu ngi koy ñu ngi koy mën naa am numéro bi <laughs>
waaw
ayca
77 885
600
885
ok 885
23
23
34
34 d' accord
waaw merci waay <noise>
voilà merci beaucoup

donc Ibrahima vraiment <hesitation> war gisatuma d' après li ngeen fi expliqué ci wàllu engrais <inhales> li tax yenn baykat yi book war a toog di xaar <hesitation> yenn engrais yu war a ñëw te mu engrais bi nga xam ne moo gën ci ñoom ñu war ko mën a defaral seen bopp <inhales> mënuñu ko defaral seen bopp war nañu mën a am pexe buñu ko jël see aussi ci yéen
xam nga <hesitation> at yii yépp ñu ngi ciy ñu ngi ciy wax

ndax engrais organique bi moom moo ko subventionné ci saag bi ñenti téeméer baykat bi <hesitation> engrais organique bi nga am ko ci ñenti téeméer <hesitation> defar ci sa tool loolu am na solo mais li ci li ci li ci li ci ëpp solo rekk mooy <hesitation> tay jii kuréel yu mel ne Fapal tay bu fekkoon ne tay dafa dafa dafa dafa dafa bari <noise> <inhales> <noise> loolu lu bari bari mën naa mën naa mën naa <hesitation> <noise> réglé wu muy que ne ñi xam ne nii zone yi xam ne nii ñoo nekk ay di bay dëgg dëgg dëgg xam ne kat engrais bii ñu am <hesitation> yaqin ne engrais bi dina dana dana tax nga am production comme ni ko Jalle waxee dana tax sa sa kii <noise> mën a mën a bari waaye nag amuñu <noise> jeexle ci <noise> ci sa suuf <noise> waaye nag bu engrais organique bii soo ko amee <noise> moo xam neefare yi ngay yóbbu ci tool ba la boo ko mën ta boo ko mën ta mën a def tos <noise> jëlal sax mbalit ma mu mu mu mu <noise> nooy yi ak ak ak neefare yi di yóbbu ci tool ba

de maanaam dana nekkaat suuf su ko defee gën a amal doole <hesitation> suuf sa waaye loolu daal ci la baykat yi di gën a gën a jëm ndax tay jii <inhales> ñu ngi wax li ñuy tuddee agroecologie <noise> agroecologie bii wala agrobiologie <inhales> <noise> loolu tay jii dañu caa dañu caa toll te te baykat yi xam nañu ne war nañoo xam ne <hesitation> poson amul amul njariñ maanaam chimie amul amul amul njariñ nañu fexe ba am mbay mu mbay mu sell <inhales> mbay moo xam ni <hesitation> boo ko lekkee danga mën a am jàmm ci sa biir te loolu bu amul engrais bokk na ci bu amul produit chimique bokk na ci voilà
<inhales> voilà émission bi mu ngi waaj a jeex waaye balaa muy jeex <hesitation> sànq wax nañu ba dugg ci ci projet tekki jigéen <inhales> Fapal <hesitation> lan mooy ses liens ak projet bii di tekki jigéen <inhales>
waaw xam nga <hesitation> comme ni ñu koy waxee

<hesitation> ak <hesitation> Jokalante yàgg nañu fi ñëw avant oui
avant muy am Jokalante yà ci <hesitation> jokk nañu ci ci ci ak benn beneen projet boo xam ne dafay yëngu ci wàllu communication
léegi nag <hesitation> ci United Propos

ci lañu <hesitation> <noise> revenir ci Fapal pour Fapal comme am na ay jigéen ñu mën dem su ko de ba mu ñu ko defee nag jox ñu <hesitation> kii bi <noise> ñu <hesitation> ñu fournir leen informations yi yépp yu jëm ci Fapal surtout yu jëm ci wàllu unité de transformation bi Yàlla def projet bi projet bi jàll <hesitation> ñu nekk ci ñoom ci ak ñoom comme comme comme partenaire loolu mooy dem mais nag comme ni ñu ko waxee kenn ku nekk dafa am benn volet boo xam ni yor nga ko <inhales> ndax lépp lu jëm ci wàllu <hesitation> Tic maanaam ci wàllu <hesitation> xarañte nu ñu koy waxatee lépp lu jëm ci wàllu doxal projet bi nag Tekki jigéen <hesitation> kii moo ko yor <noise> United Propos moo ko moo ko yore te suñu jigéen Mame Diarra nekk ku ku ku baax ku yiiw moom itam

ak yeneen yoo xam ne nii <crosstalk> dañu fee nekkul ay Université la yoo xam ne dañuy gëstu bu nekk Am Etats Unis moom itam ci projet bi la bokk am benn kuréel boo xam ni dafa nekk France moom itam dafay jëm ci wàllu lépp looy xam ne nii mooy xarañte bu jëm ci wàllu <hesitation> communication <noise> digitale ak beneen kuréel boo xam ne ti aussi itam dafay yëngu ci wàllu <hesitation> <noise> communication <hesitation> loolu lépp nag loolu boo ko gisee tay jii <hesitation> xëy na daañu ci àggale benn émission boo xam ne ni loolu * dañoo bëgg a jëm ci li ñu tuddee digitalisation communication bi maanaam formation yi dañu ko fas yéene digitalisée dañoo bëgg émission yi itam

<laughs> waaw comme ni ñu ko waxee xam nga rekk genre dafa xew nangam jigéen ñi dañu leen a jigéen ñi dañu leen a dañu leen a dañu leen a beddi

waaw ah ha

%hu_m <hesitation> dëgg la loolu de am na solo mais jigéen ñi nag suñu doon wax seen problème du jeex xam nga tay jii <laughs> bu ma la doon limal rekk <inhales> tay jii li tax projet bi taxaw ba mu war a jàppale jigéen ñi <inhales> lan mooy problème mu jigéen ñi rekk émission la

<hesitation> daanaka dama leen i bàyyi rekk ngeen daal di tàggatoo ndax xam naa ne am na yeneen émissions yoo xam ne ñu ngi ci kanam
waaw jërëjëf Amady <noise> vraiment ñu ngi lay sant di la di la di la gërëm <hesitation> ndax sa taxawaay wax dëgg Yàlla <hesitation> dañu koy rafetlu <hesitation> te wane wo <noise> fi mu gën a firndewoo mooy atelier bi ñu defoon Mbour

ak sa bëgg tam <hesitation> lépp loo xam ne nii moo tukkee ci ci <hesitation> ci ci ci ci projet bi <hesitation> war a jaar ci rajo bi vraiment <hesitation> nga def ci sa kéem tolluwaay kattan

mais keroog vraiment damaa damaa bégg kontaan naa trop <crosstalk> vraiment gis ne gis ne <noise> am na ay acteurs yoo xam ne nii même bu ñu nekkee ci presse : Fra ils sont engagés pour le développement tax ndax lii man jàpp naa ne lii lu <hesitation> maanaam <hesitation> presse bi yépp ñoo ci war di

ah maanaam moo xam dafa tuuti moo xam dafa faut que ñu <hesitation> presse bi bàyyi xel ci li ngeen di li ngeen def wala boog toppandoo leen ci li ngeen di li ngeen di li ngeen di def
maasàllaa
vraiment dañu leen di sant di leen di leen di leen gërëm di sant auditeurs yépp vraiment ñi ñuy déglu <inhales> di sant nag souv <hesitation> vraiment waa Fapal

<hesitation> ñi ñu ci ñi ñu ci ñi ñu ci responsabilisé <hesitation> di ci <hesitation> ci ci ci ci wàllu lépp nga xam ne ni ay projets économiques la vraiment di leen si sant di sant Baye Moussa <smacks lips> <hesitation> Malick Sow <hesitation> secrétaire gñéral xam ni vraiment ñoom seen <hesitation> bëgg bëgg yépp mooy jëm Fapal jëm ci kanam membres Fapal jëm ci kanam <inhales> dama jéllélé loolu sax waaye sax kuréelu baykat yépp <inhales> <hesitation> bari doole di nuyu ak aussi Modou Ndiaye ak ak <hesitation> <noise> Idy di responsable animateur El Hadj ñépp daal fàttewuñu kenn <hesitation> Fatou Seck ñoom ñoom ñoo am njukkal ndax <hesitation> am nañu engagement bu mag pour <hesitation> defar

tay Covid bii feebar bii wane na ne tay jii

lekk itam lu neex
dëgg la
ndax ñebe ji mboq mi <hesitation> ceeb bi <hesitation> dugub ji mën nañu cee def lépp loo xam ne ni mënees na koo jafandikoo comme ni ñuy jafandikoo ceeb

voilà jërëjëf <hesitation> Ibrahima <hesitation> Jalle Soxna <noise> Jalle yow tamit <noise> <hesitation> atelier bi wane woon nga fa sa bopp maasàllaa <laughs> <inhales> am na solo lan ngay tàggatoo

mu nekk <hesitation> projet boo xamante ne projet bu bu bu bu bu am solo la la lay doon

<inhales> sant naa la gërëm naa la jaa jëf Jalle voilà merci yéen tamit mbokki auditeurs yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax tay jii lii moo doon émission bi nga xamante ne <inhales> <hesitation> partenaires yii nga xam ne di USAID ci cadre projet tekki jigéen ak <hesitation> appui technique United Propos Pratical action Jokalante <inhales> SBC4D ak <hesitation> Université Californie Santa Cruz <inhales> ñoom ñépp nag ñoo doon àndandoo ak Louga FM RTS di leen may émission bi <inhales> ñu ngi sant ñépp di gërëm ñé di gërëm ñépp di leen jox dig daje ba beneen yoon insaa àllaa